Hays qaseka besishe dizays keeh aahonne gidida sohon dumma dumma asat utidaysa besishn , istappe hen bagara qaseka keeh dalga dalga kethat kexetoysa beses.

Hayssi qassekka bessishe dizayssi keehi dalgganne aho bessa giza Sohon dumma dumma bantta issipeteththa qonccisanayo asati mayiza Mayo bettizayssanne hessappe guye baggara qassekka hara cora cora asati dizayssa bessees.

hayssi qaseka bessishe dizayssi keehi dalganne aho gediza sohoni dumma dumma asati eqqisi dizaysa besishe hetikka guy baggara etafe gu baggara qasse keettati hi hessa dhassees

hayssi qasseka bissishi dizesi keehi ahonne dalga gidiza keettati keettat dizessanne issafe garsa baggara qasseka hara dumma dumma asati dizeessa ha misidezifergidi qoncisi bessees

Ayssi qasseka qoncisera hessi issi mishire bana yo tookeranne mazagabettanasi woykko diistale matooke mazagabettana siyyara uttara uttizassa bessi shini issafe baggara qasseka oho maddana yoo xaafa shirizessa qondisees

hayssi qasse bessishe dizayssi dumma dumma nayti woykko dumma dumma asati dumma dumma ba oykkidi be7ishenne erishe dizayssa besishe etikka dumma dumma mithata gidin nirataza eti bayaddishe woykko lo7ethishe dizayssa bessees

Ha bettishe dizaessi qaseka keehi dalganne keehi aaho gedizaso huni dumma dumma cimma asati irxa maatanne tophiya bayndera oyqqidi bayntha deretetta qoncisida may'o ma'izinne haasayishinne woykko yootishe dizayessa bessides.

Hayssi qasseka beettishe h dizeessi keehi dalganne aaho gidizasawoni dumma dumma naysi samare wursizessanne hesikka gooba tamare gidizeessi woyto ekkishe dizeessa hamusezi keehppe qoncisides.

Hayssi qasseka bessishe dizeessi keehi ahonne dalga gidizesohoni dumma dumma keetteti kehetu utize essa bissi shini essappe hini baggara qaseka ara dumma dumma haathtasinne ara dumma dumma hoosati dibessa bessees

Hayssi qasseka beettishe dizaessi keehi dalganne keehi aaho gedisa sohoni dumma dumma asati banta daretetta qoncisira wuzata oyqqidessanne issi bitaneti qasseka gondalane toora oyqqidi eqqizetha bessees.

ayssi qasseka bessishe diza issi dumma dumma quwase ka izayssa naati dumma dumma qumaza maana yoo baynta saanen saanan wottishe woykko dumma dumma qumappe ekkishe dize issa qoncisi dees

Ha beettishe hidizassi keehi aahonne dalga gidiza sohoni dumma dumma asati uttizi dizayessa bessishini hessappeka asa qoode keehi cora gidiza hessa bessees. itikka bantha kushezani biirenne dawtara oyqidiza xaafishe dizayssa qoncis bessees.

Hayssi qaseka beettishe dize si keehi dalganne aho gidiza sohoni dumma dumma asatii baynta dabtarazan xaafidassa xeellishe woykko nababishe disessa bissi shini keehi cora asati dizessa bessees.

ayssi gasseka beettishe dizayssi keehi aaho gidiza sohoni dumma dumma asati banta kufezan dabtann biire oyqidi xaafishenne gati qasseka odetizayssa siishe dizayssa qoncises

haissi qasseka bettishe dize essi keehi dalganne aho gidiza sohoni dumma dumma dereppe worko dumma dumma dereteta qoncisida maay7o ma7iza asati cima gidiza asati maarara eqqishe dize essa qoncises

Ha miissiley bessizayssi kehi dalggane aho sohon dumma dumma macca asati dizayssa beses.hesape guye bagara qaseka hara duma duma deretetha qoncisiza mayo mayoda asati beetizaysa qoncisees.

Haysii bessiza issi dumma dumma asati banta oydezan uttizassanne etikka banta sinta dumma dumma woraqata woykko biireza wotidi haasayishe woykko zoreti shidiza essa amasayazi keyppe qoncisides.

Hayssi kehippe lo'izza Inddira adera ba nayttara issi bolla bettishe deletes.

Hayisi qasseka qoncisi odizayisi duma duma assati wora gidoni duma duma potoza dendishe dizayissa besisheni hesatika ha xelishe woyiko gashe nayit qaseka hedza gizayisa ha misileyi qoncises

ha beettishe dizaessi dumma dumma asati hibantas hooni uttizayssanne sintan axida qumaza maana yoo giigettishe dizayessa bessi shini dumma dumma qumasekka dizayessa ha muslezikippe qoncisides

hayssi qasseka bessida ssi keehi dalganne aho gidiza kaame ogeza bollani dumma dumma asati eqqidi haaqeellishe dizeessabis shini hessappe goye baggara qasseka araho dumma dumma humithasenne harabatiliteessa qoncises

Hayssi qaseka bissi she diza issi keehi dalga gidiza katama giddooni dumma dumma ogezara hamuttiza bitanizi diza sse bissi shini issi gaamezi woykko heedzu goommara hamuttiza baadalezi haa yiite dizayssa hisses

hayssi qasseka qoncisirassi keehi delganne aaho gidizesohoni dumma dumma asati baantha deretetha qoncisira maay7onne baantha dereteta qoncisiressa huphezan wotissinne dumma dumma kaasaka ishe dizeessa bhessees

hayssi qasseka bessishe dizayssi keehi dalgane keehi aho gediza katama giddon dumma dumma asati banta direteta qoncisida maayo mayidinne issi bitaneti qasse hareza laaggishe dizayssa qoncisees.

Hayssi qasseka beettishe dizayssi keehi ahonne dalga gidiza sahoni dumma dumma asati baynta woytoza ekkidi bessishe woykko ha xeletishe dizayssa bessishini issi bitanezi qasseka ba kushezan oykizayssa bessishe dizayssa bessees

ayssi qassen bessishe dizeessi issi nayya ba hupheza duge yeddizessanne bude hiddeto huphe woykko killi budde ki erayssanne duge xeellashe dendarideessa besi shini izippe he garsa baggara qase hara dumma dumma huddeteti dizessa bessees

ha beettishe dize essi keehi dalganne aaho gidiza sohoni dumma dumma asati ashoza dumma dumma sohon wottiza dizeessa bessi shine etikka gishanas woykko immanassi ashoza wottiza essa bessees

Hayssi qaseka bessishe dizeessi keehi dalganne aho giriza wora giddoni dumma dumma asati yaane hanne bishinni yishe dizeessa bissishini essa qa qas keehi dalga worati dizeessa bessees.

heyssi qaseka qoncesedayssi keehi dalganne aaho gidiza sohoni issi nayiya ba quwaani qununara maxashe woykko qorashe dizayssa bissishini hessape ippe guye baggara keettati dizayssa bessees.

hayssi qaseka bessidayss keehi dalganne aho geezaso honi dumma dumma banta daretetta qoncisana yo nayti sintan ti tidassa besti shini natu qoodekka keehi cora gidizassa qoncisidees.

ayssi qoncisiresi hara dumma dumma soho asati baynta deretetta qoncisida may7onne baynta deretetta qoncisida harabataka aattidessanne eti yexcishe woykko gubbish dizessa qoncises

haissi qaseka beettishi dize issi nam7u asati ha xeellishi dizeessa qonci shinni etikka ayonne nayo gidizessa qonci shinni nam7athikka ha xeelizessa qoncisi dees

Haysan qasseka besishe dizaysi duma duma asati banta ogeza bolla hamutishe dizaysa besishenne hara izetappe gaatha bagara qaseka maatatinne miithati dizaysa besses.

Hayssi qasse bessishe dizayssi issi bitanezi haasa7ishenne yootishe dizayssa besishini izape sintha bggara maygiraponey dizayssa besees.

Ha betishe dizaysi qaseka kehi daliganne kehi aho gidiza katama gidon duma dumaba shamiyo sohoni issi mishreza shamara ba silkezara bira atizaysa qonc'sadawus.

hayssi qasseka bessishehe dizayssi keehi ahonne dalga gidia sohoni dumma dumma asati kaameza naangishe woykko kaameyo imishe dizayssa bessishini hessappe heni baggara qase hara dumma dumma kaameti biishe niti dizeessa bessees

hayssi qasseka beettishe diza hayssi keehi dalganne aho geezas honii dumma dumma ogeti hiya baggara dizeessa bessishinii dumma dumma zeretati qasseka zeeretetisesa bessishinii keettasi qasseka awa phoolen beettitessa bessees.

Ha xellishe dizeess qaseka keehi dalganne aho gediza ay wode miidiya qommota gidizassa bissi shinii izikka nuni yuutube gixisiseessa qoncusedif bessees.

Hayssi qasseka qoncisira essi keehi dalganne aho gidizasa honi dumma dumma kaamethi bishenne hiishe dizessa qonci shiini hessafe baggara qasseka xuufe bollara eretizessa gidikko taaks gixaafetuutizessa gidizessa qoncisees.

Hayssi qasseka beettishe dizessi dumma dumma asi haasaero asa yoo dereteta qoncisiya qonqoy dizeessa bessi shini hayssika xuufeza bolla xaafadiressati afaan arooma hogi xaafaiessa qoncisees.

Haysi qaseka qonc'isizaysi kehi dalgane demba gidiza Sohon duma duma kethati haki haki kexeti utidaysi betisheni haysa gidonka qasi duma duma mata kethati dizaysa ha meserete kehipe qonc'isides.

Hayssi qasseka bessishe dizayssi keehi aahonne dalgga gidiza keeththati keexanayoo dumma dumma hay wodey teknolooje maarontani iiza hessa iti qa ishe woykko xeellishe dizayssa bessishe keehi ufeyttidayssa bessees.

hayssi qasseka besside si keehi dalganne aho gedizaazi besside si ha shubozi woykko maabraate eexana mala oottida shubozi dizaessa bessi shinii izikka boole bolla bida woykko xaaxe waxetida shubota beessees

ha beettishe dizayissi issi bitanezi lo'iza sohoni ekkidi haasayishe woykko yootishe dizeessa bistishin appe guy baggara qasseka ara dumma dumma dalga dalga keetati dizayissa qoncises

hayssi qasse bessishe dizeessi keehi dalganne aaho gidze sohoni dumma dumma asati yaranne haara nam7a nam7a gididi eqqi huttizeessa bessishini essako he baggara qasseka hara dumma dumma lo7etanas meretera mitas dizeessa bessees

ha bettishe diza essi keehi dalganne aaho gidiza sohoni dumma dumma ha7i wode ehida teknoloji maadonta hida mashinata asati oyqqidi woykko giiiishe diza essa qoncisin hessika keehi dalga gidiza essa qonceses

ha beettishe dizayssi keehi dalganne aafo gidiza sohoni dumma dumma fabirkati fabirka eqati woykko fabirikappe hibirete resati dizeessa qoniseni itikka keehi dalga woykko daro gidizayssa bessees

Hayssan qasseka ha qoncisires si keehi dalgane keehi aho geezasohoni dumma dumma asati banta aderetetta qoncisida maa'o maa'idinne hiidi taapelaza bi ishe woykko xeellishe diza essa ha qoncisirees.

Ayssi qasseka besti sheediza issi keehi dalgane keehi aaho gidiza kasama giddooni dumma dumma tirafekesi asay ogeza bollani weykko makina adagan hayqqenna duuni sirafekezi eqqiside hessa phissidees.

ha beettishe diza issi keehi dalganne aho gidiza sohouni dumma dumma asi maburatazi dhayekko xaqametiyo woykko qo7eti ho misha gidizessanne izikka nuni jerna is re giti isaseessa gidizeessa bessees

Hayssan qasseka qonci sira hessi keehi dalganne aho biittan dizaa daro asi go'ti shidizessa bissi shini hayssika xuufeza bolla beettizessa gidikko awaashe banke gidi xaafattireessa bissi shini keehi dalgas taqametishe woykko bu'ti shidizessa bessees.

Ayssi qasseka bessi she dize ssi keehi dalganne aafo gidiza asi uttizessanne hessafe hini baggara qasseka haraf dumma dumma woytoza aawa yoo immishe woykko dizeyssa bessi shin daro asati qasseka ufaytizessa bessees

ayssi qaseka bessishe dize essi keehi dalganne keehi aaho saani daro asi maaretishi dize hessa gidishin izikka banke qommotoppe gidiseessa gidisishin izikka itiophiyan gidi banke gidessa bessees

Hayssi qasseka beettishe dizeessi keehi dalganne aaho gidizaso huni dumma dumma asati uttidi xaafishe woykko iti banta etasintan qasseka dumma dumma haathtati halandera dizeessa qondisidees.

Hayssi qasseka qoncisira ssi keehi dalganne aho gidiza ha7i wode teknolosi himadonta niida mashine woykko dumma dummafa gidiza hessa gidis shinii dessa giddonka qase dumma dumma nu kushin pittida ha7i wodeyda sirqe izaessa phessees.

Hayssi qasseka bessiressi keehi dalganne aho gidize sohoni dumma dumma tapelazi kaqetide huttireessa bessi shini heessa bollakka qas dumma dumma kaameti woykko moto regi baajaje keeththa i dumma dumbati dibessa dhessa

hayssi qasseka beettishe dizesi keehi dalga sohoni issi bitanezi haatta qodishe dizeessa bissi shini essafe qasya baggara keehi cuwattishe woykko keehi bullumushe dizessa phissees

Hayssan qaseka beettishe dizayssi keehi daronne keehi dalgga gidiza kaamezi dizayessa bessishini hessappe qaseka guye baggara keehi dalgga woykko keehi daro gidiza asati dizayessa besses.

Ayssi qasseka qonciside si keehi dalganne aho girizasohoni dumma dumma a asati baancha oosoza oottizessanne etikka kawokeeththa ekotasa gidizessa ham silizi pidgidi qoncisidees

hayssi qasse besse shehe dizaessi keehi dalganne aaho gidiza oososo hooni dumma dumma asati baantha wazani qasseka dumma dumma ciishati woxxizaessa bissi shini etikka keehippe gooba asa gidizessa qoncises

Ha beettishe diza essi qasse keehi dalganne keehi aaho gidiza sohoni dumma dumma kawukea eqota asati diza essa bessi shini heytikka yootishe woykko odetishe diza hahaasayata es gish dizayssa bessidees.

hayssi qaseka beettishe dizessi keehi darganne aho gidisa sohoni dumma dumma kawuketa eqota asati eqqidi ne uttidih disessa bessi shini safe gu7e baggara keehi darga keettette dizessa qoncises

Haysasi qasseka bessishe diza yssi woybaggi dooya diza kaame giddoni issi mishiraza dizayssa bessi shini izikka issi keettaza woykko tabi oyqikko toyssiyo mozeti woykko toyssiyo hoattazi agidon dizassa isse

Ha betishe dizaysi qaseka kehi dalgane kehi aho gidida kethi diza sohoni dumma dumma asati dizaysa besishin haysika tophiya bandiraza pude dhoqu histodi dizaysa qoncisides

Hays qasekkabesishe dizaysi kehi ahonne dalaga gidiza ketati ketdheti udidaysa besizaysanne hesape bagara hara dumma dumma asatinne hara duma duma mithati fizaysa qoncisides

ha betishe dizayisi kehi daligganne aho gidida sohonni duma duma assati hametishe dizayissa bessishini hayssape heni baggara qasi kehi daligga ogeyi dizayissa

hyssi qasseka bessishe dizays issi keehi dalganne aho geeze sohoni dumma dumma asati eqqiti dizeessa bessi shini hessafehin baggara qasseka gara dumma dumma asati diza hessa qoncises

Ha bettishe dizaessi keehi lo'izinne keehi dalgizi diza essa gidishin izikka goleyta gutara gitizi diza essa bissi shin hessafe kare baggara qasse hara dumma dumma mitas diza hessa qoncisi dees.

hayssan qasseka beettishe dizayssi keehi dalganne aaho gidiza sohoni dumma dumma kawo keetta eqota keettati dizayssa bessishini hessafe kare baggara qasseka ogeza lo'etanayoo toketida mitati dizayssa bessees

hayssi qaseka bessishe dizayssi keehi dalganne xoqa gidida katama giddooni duma duma ooso sohoni eqqizi issi bitanezi ha zaariza hessa bessishini safekaya baggan duma dumasa didiza hessa besse.

Ayssi qasse bessi sheeriza si keehi qoodani cora woykko keehi dalga gidiza nayti woykko asati dumma dumma banta kushe zaani toophe bandareza oyqqidi bude zaariri bessi sheerizaessa qonxisees.

hayssa qasseka bessida issi keehi dalganne keehi aaho gidiza kawokkeetta dizibettidassanne hessi qasseka dumma dumma ooso soho gidizassa bissi shini talawizinezikka dizayssa qoncisi dees

ha beettishe diza issi keehi dalgannay aho gidiza sohoni dumma dumma asati eqqidi ha xeelishe dizayssa bissishini hesappe guye baggara qasseka hara dumma dumma keettati diza issa qoncisidees

ha bettishe dizeessi keehi aahonne dalga gidiza sohoni dumma dumma qawoketa eqota giddoni dumma dumma asati haasayishe woykko tobishe dizeessa qoncisini asa qoodeykka keehi cora gidizessa bessees

Payssi qasseka bessishe dizayssi keehi ahonne dalga gdiza sohoni dumma dumma asati banta kushizaani xoophe bandera oyqidi ubbatikka eqqishe diza issa famisaresi qoncisires.

Hayssi qaseka qoncisirayssi keehi dalgezinne keehiilu izi kaettidayssa keetta bessi shinii heessafe giddo baggara qaseka keetta halo7etana yoo dumma dumma mitati waykko dumma dumma ciishshatti tokotidayessa bessees.

Hayssi qaseka bissishi diza issi kaehi dalganne aho hogdiza katama bolla nii dumma dumma keettatti kedheti didessa bissi shinii hessabi ha baggara qaseka hara dumma dumma mitasinne hara dumma dumma ciishati diza issa qoncisidees

Ha betishe dizaysi kehi dalgane aho gidida oso sohoni issi bitanezi mic'she ha xelishe dizaysane ape sinta bagara qase duma duma woyto eqidaysi dizaysa qonc'ses.

Hayssi beetishe dizaysi dumma dumma aakime keethani woyko hospitaleni asati yelo kifilen hagey meesha woyko issi macccaseysi woyto woyko isiba immishe dizaysa bessees.

Hayisa qasekka betishe dizaysi dalganne aho geletha akime keta besishenne izika dumma dumma hargeza asi hakamwetiza Soho gidizayis besishin izika asayi acha hargikko bidi besiza Soho gidizayisa beses.

hayssi qasseka bessishe dizayssi keehi aahonne dalga gidizas honi dumma dumma asati hakama hanota ekkise dizeysse bessishini dumma dumma hakimetikka eta hakamishe woykko hagazummishe dizeyessa bessees

Ayssi qasse bessishe diza essi keehi ahonne dalga gidizesohoni dumma dumma kameti eqqizi dizayssa bessi sheni izikka dumma dumma ason asi hargikko akmeketta efi hakaame woykko anbolan seqinux eesides sakirteessa bessees.

Hessi qasseka beettishe dizayssi keehi dalganne keehi aaho gidiza fassu taaleza haga mexanayoo dumma dumma asati haqime keetappe yiidi xeellishe woykko be ishe dizayssa hamisalezi qoncesides

hayssi qasseka beettishe dizayssi keehi aho gidiza sohoni heedzdzu asati eqqidi ha bissishe dizayssa qoncishin heessape qasseka sintha bagga xarafeza bolla daabozi dizayssa hamasalezi pilgidi qonceses

ayssi qasseka beettishe dizayssi dummadumma asati banta oydeza bolla uttidi ita sintan qasseka woraqatara biyera dizaessa bessishin sintan sintan qasse haattazi dizeessa hammusezi pilgidi qoncisides

Ha beettishe dizaessi qasseka keehi dalganne aaho gidiza haakame keettani issi bitanezi hargezi akamettishe dizaessa qonci shin iza kushenka qasse aybezi gelis utireta bessees.

ha bettishe dizaysi issi keehi dalganne aho gidiza oososohoni issi bitanezi uttudi ha xeelishe dizaesse bessi shene iza sintanka qasse i ekkida dumma dumma woykka kiidize issa qonceses

Haysan qasseka qoncisere si keehi balgane aho gidiza sahoni issi bitanezi makerapooneza oyqqidi yootishe hwoykku odishe dizeyssa qonci shini habaggara qasseka xarabeza bolla dumma dumma ciishsha fi dizaessa qoncises

Hayssi qasseka beetti she dizeessi keehi n dalganne aaho hugidisa hospitaaliza asati hakamesano yizeessanne esabeya baggara qasseka haaya tookka uthida qeeri higashane ydizeessa qoncisides.

hayssi qaseka bessishe dizaysii keehi dalgane aaho gidiza haakime keeththa woykko hosu taleni dumma dumma wolqi gakkena geetu yo dumma dumma ba eemishe woykko haggazo oottishe dizaysa ha misilizi pilgid qoncises

Hays qaseka qoncisidaya keeh dalganne aho Diza sohon dumma dumma asat eqid be'ishe woyko xelishe dizaysa besishn hays diyosoppe qase guye bagara dumma dumma ketat dizays beses.

Haysan qaseka nu xelishn betizays keeh aahonne dalga gidida keeh keeh cora asat eqishe dizaysa besishn etika hakime masatiza mayo mayid kushe oshicha kushe dentidaysa besishn woykko qala gelizaysa beses.

Haysi qasekka dumma dumma dumma putterti tokettida sohon issi mishiriya haikka qase ehada tukeza tokashe dizayssa besishin izzikka keehi dalgga gidida putetta besides

Hassan beettishe dizaysi qasseka keehi aahonne dalga gidida sohon dumma dumma keethati keexetti uttidaysa bessishin hessappe garssan hani baggan qasseka hara dumma dumma asati de7izaysa qoncisides.

Ha betishe dizaysi keppe ahone dalga gididaysa kethati kexeti wuri beyinasa besishin hesappe qaseka ha bagara duma duma qorqorozi direti uttidaysa qoncisi beses.

Ha betishe dizaysi qase kehi dalgane aho gididi sohoni duma duma asati dezaysa besishin nam'u kame ogeti qaseka dizaysa qoncisis besishin kametika hene hane bishe yishe dizaysa beses

Hayissi qasseka bessireessi keehi dalga gediza katama giddoni dumma dumma tafalazi kaqetuduubutidessa besti shini izikka nuni qay masqade gixe sizassa bessishini izikka keehi dalga mitha giddon dizayssa dhissees

hayssi qasseka beettishe dizayessi giigibenna ogeta woykko birooni giigissana yo7o lo7etishe dizayssa oge besi shini hessafe qopo baggara qasseka hara dumma dumma keettati dizayessa qoncisees

Hayssi qasekka qonccisizayssi keehi dalgganne aaho gidida sohonni dumma dumma keeththati keexetidinne wuridayssa besishin hessappe ha baggara qasikka hara dumma dumma keeththatikka betizayssa beesses

hayssi qasseka bessishe dizayissi keehi aahonne keehi dalga gidiza sohoni dumma dumma asati uttizi deessa bisishini hayssanka issi tan bitan uttizi dizayissa qoncisees ape guye baggara qasseka izi ekkiriyo woytoti dizayissa bessees

ayssi qasseka bessishe dizeessi keehi za dalganne aho gidiza sohoni dumma dumma asati phantha deretetta qonciseda may7oza boykko dungusa qoorezan wottizinne ha yiishe dizeessa qoncisees

Hayssa qaseka beettishe dizaysi keehi dalganne aho gidiza ogeza bollani dumma dumma taapelati dizassa bessishini dumma dumma keettati qaseka oge duunani keexxetidi utidayassa qoncisees.

ha bettishe dizassi qasseka dumma dumma oge giigiso woykko heera geesho hanota bessizessa gidishini etikka dumma dumma ogeppe pittidi qushashosa diggishe dizeessa bissi shini payssi qasse deldiye giddoppekka pitishe dizayssa bessees

Hayssi qasse bessishe diza hessi keehi aho gidiza sohoni dumma dumma keettati ke ettiduutiza bessishini hessafe qasseka qomo baggara hara dumma dumma lo'iza mitatinne lo'iza maatati diza hessa bessides.

Hayssi bessishe dizeessi keehi dalganne aaho idizesa hooni dumma dumma miishati bayizetizassa bessi shinni hessika ma7o ma yizettishe dizeessa bessishinni garsa baggara qasse asati woykko koameti bishaniishe dizeessa bessees.

ayssi qasseka qoncishe dizayessi geehi ahonne dalga gidiza sohoni dumma dumma asati dizeyssa bessi shini heessappe he baggara qasseka hara dumma dumma wora mitati dizayssa qoncisidees

Hayssi qasseka bissiday ssi keehi dalganne aho gidiza sohoni dumma dumma keeththasi keetti dubse bessi shini iza bollakka qase wogga taapelazi dizeessa qoncisi bessi shini ogezaare qas dumma sati bizeyssa bessees.

Ayssi qasseka beetti she dizeessi keehi dalganne aho gidiza keettati keettetizessa bessishini hessafe kare baggara qasseka pageza weykko keettaza lu'ittanayoo dumma dumma mitati toketizusa bessi shini heessafe ne baggara qasse tophiya bandazi dizeessa qoncisees.

Hayssi qasseka bettiche dizayssi keehi dalganne aho diza katama giddoni dumma dumma keettati keettu tiseessa bessishini issabeka hagarsa ra qasseka diketati keehi akkia kiketizassa bessees.

Hayissi qasika besishe dizayisi hedzdzu tamare nayiti banta woyitoza ekidi ha besishe dizayisi qonc,isishini hesappe hini bagara qasika hara duma duma asati ha xelishe woyiko homboqishe ufayixishe dizayisa beses

Hayssi qasse beettishe dizayisi keehi dalga soho gidiza ooso sohoni dumma dummu asati uttidi komputereza xeellishe woykko goragorishe dizayissa bessishinni etikka kawo keta eqqata gididayssa bessees.

ayssi qasseka bessiday si keehi ahonne dalga gediza oososo hooni dumma dumma kawoketha eqota asati aasayi shenne xobishe dizessa bissi shini asasi pirda woykko o maamoorira asasi pirda hedesessa bessides

hayssi qasseka qoncisideessi geehi dalga gidiza asati dumma dumma timirteza wursidi poloon qasseka kusheza pudo dentidi qaala galishe diza hessa hammusadezikayippe filgidi qoncisidees

issi qasseka bissishe dizessi keehi dhoqanne aaho gidizasohoni dumma dumma asati uttidi aasayishe dizeessa qoncishin heessika keehi dokason uttidi asasi zoreta immizessa gidizeessa hamseezi qoncisees

Ayssi qaseka qoncisirassi kahi dalgane aaho gediza keettati keettize suzessanne issafe qaseka kare baggara dumma dumma mitasi toket utiressa qoncisidayes

Ayssi qasseka bessiressi keehi dalganne aho keettati keetti dawutiresa bessi shini essafe ha baggara qasseka hara dumma dumma birata misheti dizeessa ha misirezi keyppe pirgidi qoncisi bessees

Hayssan qasseka bitizessi kehi dalganne aaho gideza sohoni dumma dumma firda immiya asati haasayishenne tobushe dizeessa bisi shini heessafe higarsa baggara qaseka nam7unayti ekidissishe dizeessa dhissees.

hayssi qaseka bissidassi keehi dalganne aho gediza sohoni ba stamara nayti banta tamarizaessa odishe woykko yootishi dizayessa bissi shini issafe shincha baggara qaseka hara dumma dumma wora qatate dizaessa bissees

ha beetti shihi diza issi qasse keehi ahonne keehi dalga gidizaso honii dumma dumma asati eqqisi dizeessa bissi shini hessafe ha baggara qasseka hara dumma dumma asati diza issa qoncisi bessees

hayssi qasseka bessidaysi issi kareta wazaa ma7idinne dendidi woykko asasi pirda immiyaysa gidizeyissa bissishini dikikka dendidi haasayishe woykko tobishe dizayissa hamisilezi pilgidi qoncises

Hayssi qasseka bessi shey dizayssi keehi dalganne aaho gidizasahoni dumma dumma mishirezi woykko dumma dumma asasif uttidi banxa oososa oottishe dizayssa bessi shini hissafe guye baggara qasseka hara dumma dumma bandirate dizayssa bessees

Heyssi qasseka bessi she dizeessi keehi dalganne aho gediza sohoni dumma dumma asati eqqidi dizeesse bessi shini issi bitanesikka qasse haasayishe woykko yooti shi dizeessa qoncises.

Ha beetti shi hi diza essi keehi dalganne keehi aho gidiesofoni domma domma asati uttizi banta wuraqaseza xaafashi dizessabesi shini etikka gawu hoyqota asappe issa giize essa qoncesi dees.

Ha betishe dizayis duma duma hera geshatetha othida asata gididayisa besishini etika puxa oyikidi ogeza woyiko heraza geshishin woyiko pitishin dizayisa qonicises

Hayis qaseka qoncises kehi daaliganee aho gida sohon duma duma asati oso mayo mayidaysanee ogeza loyithishe woyiko pitishe dizayisa ha misilezi kehipe qonicises beses

Hayssi qasseka bessishe dizayssi keehi dalgga gidiza sohoni issi kaamezi maathaza ekkidi woykko guye baggara dooye diya sohooni eqqidi efishe dizayssa bessi shiini hessafe qassi garssa baggara hara dumma dumma asi be7ishe dizayssa bessees.

Ha bettishe dizassi beehi aahonne dalga gidiza qoshasha efiyoka gidizassa bessishinne izaape garsa baggan qasseka issi bitaniyazi laaggishe efishe dizeyssa hammisarizikkaife pirgidi qoncisees.

Hayssan qasseka beetti she dizay essi dumma dumma ba kaameti ba ogeera bi she dizayssa bessi shenii izikka booththa kaamenne maasa madatiza woykko cirido marke riqqiza mapa bezidizayssa phessees.

Hayssi qasikka bessishe dizayssi dumma dumma kammiya qomottappe issa giddishin ekka guye baggara doyya dizzayssa dumma dumma maddabaran qoshashi yegeteyssa bessees.

Hayssi qasseka qonccisizayssi ha'ii wode tekkinolojjen ossetida dumma dumma silkeza bessishin izzaka issi missileza xellashe woykko silkeza oykkada gorogorsshe diizayssa qonccisses.

Ha beetishe dizayssi qasseka keehi dalganne aaho gidida sohoni dumma dumma asati haasa'ishe woykko tobbishe dizayssa qoncisenne izappeka guye bagaara qasse hara dumma dumma asati haasa'ishe woykko mishe dizayssa besees.

Ha betishe dizaysi ha'i wode dijitale mazagabtidaysa besishene hesika issi bitatezi potoza bolla betishe dizaysa qoncisi beses hesappe heni bagara qase hara hara banketa pultoti dizaysane abisina banke gii xafeti ittidaysa beses

Ayssi qasseka bissishe diza hessi keehi daronne keehi dalga gidiza tamara nayti dumma dumma matawuqiza mazagabethana yoo yidi mazagabettishe woykko xeerettishe diza hessa qoncisees

Ha beettishe dizeessi qasseka geehi dalganne aaho girizesohoni dumma dumma asati ha'y wode yida dihistaale matawuqisa mazagabetta naayyo yidi mazagabetishe dizeessa qonci shin hara dumma dumma asatika dizeessa bhessees.

Ha xeellishe dizeessi qasseka dumma dumma haasayata waykko ba qofa odishe dizeessa bissishini nam'u asati qasseka haasayishe dizeessa bissi shini atasintani dumma dumma halan dera haattazi dizeessa qoncisi bessayes.

Ha beettishe dizeessi qaseka keehi dalganne aaho gidizasohooni dumma dumma asati ayhuda yiida diigitale matawu qiza ha bessishe dizeessa bessi shini itikka biireranne woro qatazeeta sintanezeessa qancisas.

Hayssi qasseka bessidesi keehi dalganne aaho gidiza sohoni dumma dumma ha7i wode hida diissale matawuqeza asay kessana yehootizessa gidizessanne izikka ba matawuqe kushen oyqqidi miicishe dizeessa bessees.

Hayiss qasekka besishshe dizayiss kehi ahonne daligga gidizza haththa giddonne dumma dumma Soo medosatappe isuwa gidizayissatti parata haththa giddonni godishshe dizayissa besishshenni haththayikka kehi daligga gidizayissa besses.

Ha betishe dizaysi kehi daliganne kehi aho gidiza Sohoni duma duma nayti issi Mala ma'idi banta kushezani topiya bandira oyqizaysanne eti dhoqu otidi besishe dizaysa qonc'ses.

Hasi qase betishe dizaysa issi diza hasayishe woyko Ufayetidi odishe dizaysa besishen hesafe hinko ASA bagaranne qasekka hara dumma dumma asati dalga asati dizaysa besese

Hayssi qasseka bessishe dizeessi keehi dalganne aho gidiza sohoni waatha giddonni dumma dumma keettati keetti duuse bessishini issabe garsa baggara qasseka harha dumma dumma haattati dizeesse besses.

Hayssi qase bessishe dizeessi dumma dumma kaame bollani keehi dalga woykko cora geezasati toophiya bandaera oyqqidi ufaytishenne omboqishe eza bolla uttisi dizeessa qoncisees.

Hayssi qasekan besseshe dizeessi keehi dalgane aaho gedize sohoni nu toophiyo kaaletishe dizeyssa amidehe aabira issi macaseera saratetishe woykko cabaxetishe dizeessa qoncusidaes.

Hayssi qasseka qoncise dizaessi keehi dagganne aho gedizesohoni dumma dumma asati woyto immise dizeessa bessi shini heessa giddonka qas nam'u cimasati dizeessa qoncisi deess.

hayssi qasse bessishe diza issi issi mishireza eqqada haasayeshinne oykko yootoshe diza issa besti shini izippe guye baggara qasseka keehi dalga dalga haattatinne lo7iza sowoti dizaessa qoncises

ha bettishe dizaessi qasseka keehi dalganne aaho gidiza goshasohooni dumma dumma asati eqiri xeelishe dizayssa bessi shini essafeka dumma dumma badadazi zereti utezassa qoncesidas

hayssi qasseka qoncisiressi dumma dumma gashe hinaytiyo gidin hinanayti dumma dumma bayantasi eti erira miisha woykko etas imetera miisha pude dentidi hibesishenne ofayxishe dizeessa qoncisees

ha beetishe dizessi keehi dalganne ahogidiza sohoni dumma dumma ogezaara karbita asati hamutushe dizessa qoncishinne etikka haywode teknoloji maduntan meratera oge woykko nuni liefta qixisse sagidizeessa bessees

Ha betishe dizaysi qaseka issi nazi eqidi hasa'she woyko tobishe dizaysa besishen iza sintanka qase kehi daliga woyko daro gidiza maygiraponeti dizaysa besishin izika asayo odishe woyko zarishe dizaysa qonc'ises.

Hays qasseka qocisishe dizays keehi dalganne aho gidiza ooso shooni dumma dumma asati bantayo uhushshanne miyoba oyqidyssanne isti qas zoretishe dizeessa qoncisishini giddo baggara qas dumma dumma matati dizaysa beses.

hayssi qasseka qoncisishe dizasi keehi dalgasohoni nam7u asati banta kusesan oyqidi ha teelishe dizaessa besti shini issafe gu7e baggara qasseka tophiya bandidasi dizaessa qhoncisidas

hessi qasse bessi sheh dizaessi keehi aaho gidizasohoni hissi bitanezi makropoonesi dalgazi dizaessani haasayishenne woykko asas zere himike dizeessa hamsezi keyfe qoncesees

Betishe dizays dumma dumma kawo eqotan asappe Isa gidishin izika magrapone ( microphone) oykid hasa'ashe woyko tobshe dizaysa qoncisishin hara bagara qase hara dumma dumma lo'iyabat diyaysa beses.

Ha bettishe dizayisi qasseka kehi daliggane aho gidiza sohhoni duma duma kawo ketha aqaota assati dizayisa besishini hesappe Hen baggara qassika hara kehi daliga daliga assat qoncisidesi

Tawu bettishshe dizayiss kehi dalgga ahoo goddiza sohonni dumma dumma kawo ketta eqota asati eqqidi hasayishshe woyikko tobeyishshe dizayissa besishshinn kehi dalgga gididayissa besses.

Haysi qasseka bessishe dizayssi issi bitanezi haasayishe woykko yootishe dizayssa bessishini iikka qasse kawao eqota asappe issuwa gidizayassa qoncishini a matan qasse hara dumma dumma tophphiya bandirati dizayssa besses.

hayssi qasseka bessisheh dizayssi keehi dalganne aaho gidiza kawoketa eqota asati dizeessa bissi shini esikka qoodani keehi cura gidizeessa qoncisees hessabe baggara qasse hara dhumma dummaka meti dizeessa bessees

Hayssi kaseka bessi she dizessi keehi aahonne dalga gidiza sohoni dumma dumma asati eqqishe dizessa bessi shini isikka qawoketa erkota asa gidizassa amislezi kehpe pilgidi qoncesidees.

Hayssi qasseka bessi sheedizessi issi bitanezi ba kusheza biireza oykqidinne dabtareza oyqqizessanne izi qasse haaxelezsheedizessa bissi shini kawoqeta heqotasapfesa gidizessa qoncisi dees.

ayssi hi kasseka bessi shedize essi dumma dumma kawoketa gota asate dizessa bessi shini hessafe hi kaseka sintha baggara odetishe woykko yootetishe dizessa keyipetisi shedizeessa bessi shees

Hayssi qasseka qoncizaysi keehi dalganne aaho gidiza sohoni dumma dumma asati uttida hessa bissi shini hessafe bolla baggara qasseka issi bitanezi woykko kawo ketta eqota asa gidizaysa zore imishe dizaysa bessees

Hayssi qassekka besishe dizaysi dumma dumma macca asati banta deretetha qoncisida mayoza mayidi dizayssanne eqqidi beetizayssa si'ishe ezgishe dizayssa qoncisishe etappekka qasseka hara asi dizayssa qoncisees.

Hayssi qasseka bessishe dizayssi keehi aahonne dalgga gidiza sohon dumma dumma ammano kaaletiyageti uttidi mishenne uyishe yizayssa bessishin etappe garssa baggara qassekka dumma dumma qumatanne dumma dumma ushshata dizaysa besses.

hayssan qaseka qoncisidasi nam7u cimma asati banta kucizaani quufeza oyqidinne direseta qoncisida ma7o ma7izaessanne etiqa haasayishe woykko tobu shidis hessa qoncises

ha beettishe diza isti qasseka keehi aahonne keehi dalga gidiza sahooni dumma dumma asati beyishe diza essa bessi shini woykko masarate dingay giyaga masalate shuche olishe diza essa bessi shini daro as qasse cawacawishe woykko kusho baqishe dize essa besse

awyssi qaseka beettishe dizeessi keehi dalgani aho gudize sohoni nu ka wehbeni ayre maaramin wixesessi haasayishe woykko asasi zore immishe dizeessa qoncisidees

hayssi qasse beettishe dizayissi issi bitanezi ambasadeereza ma'idinne ba afezan manaxire woththizessanne izikka asas yootishe woykko asas odishe dizayissa ha msilizi qoncisees

ha beettishe dize esi keehi aho gidizasohoni dumma dumma maca asati uttidi dizessa bessishin detikka waraqatara biirera oyqqi uttiza essa qonci shin esa giddon qasse issi mishiraza jenxilaawi qara utire essa bessees

Ayssi qasseka bessishe dizeessi issi bitanezi eqqidi haasayishe woykko yooti she dizeessa bissi shinii appeh guyi baggara qasseka daretetta qoncisida dumma dumma dunkuzati woykko may7ooti dizayessa bessidees.

ayssi qasseka besadassi keehi dalganne keehi aaho gidiza sohoni dumma dumma asati baanta haasaya dentidenti haasayi shediza essa bessi shini esikka asay dalga gidiza essa ha mesadesi qonceses

Ha bettishe dizeessi dumma dumma maca asati eqqidi ha xeellish dizeessanne isikka dumma dumma asa yoo wolqi bennasasi fakaf immanassi heqqizi diresabes shini qorqoyozi sintan dizeessa phesse.

Haysse qassekka bessisheedizaysse keehi dalgga sohooni woykko dembba gidiza sohooni dumma dumma toho kuwase kaassanchchati nam7u cume gididi kaa7ishi dizeessa bessishini ethikka macca na7itha gidizeyssa qonccissees.

Ha bettishe dizayssi hissa7i wode teknoloje maadontan yiida dumma dumma sirke qommota gidizassa besti shinii izikka ha7i sirkezani issi bitaneze ba kushesan oyqqizassanne ha bessishe dizayssa bessides.

ayssi qaasseka bessi she herizayessi keehi ahonne dalga gididasa sohonie dumma dumma woyto asay immizassa be ishenne woykko issi bitanezi etasi odishenne woykko zore attushediza essa ha misayizi qoncisas

Hays qaseka besishe dizays keeh aahonne dalga gidida sohon issi so medosa gidizays hareza bolla keeh dalgan dizaysa besishin hara naytika dizaysa ha misilez qoncises.

Hayssi qasika qonccetidayssi dalgganne aaho gidida sohon dumma dumma asati utidi woykko siyishshe dizayssa haykka qasse dumma dumma uyiyobatinne miyobati

Hayis qaseka qoncises de'izayis kehi ahone daliga kataman gidon duma duma kare bitta asati kamey gido gelishe dizayisa qonicisishin kameyka kehi adusa woyiko coora asa ekeya kame gididayisa beses

ayssi qasseka bissida issi keehi dalganne keehi aaho gidiza kare biittan asati kuwase kaasabe isha asati giidiessanne issika daro asati biishi dizeessa bissi shini nayti qasseka demba sohunka ishi dizeessa bessees

hayssi qasse beettishe deseessi keehi dalganne ahogdeze asati dumma dumma kaamezaani istisafe istisa bishe inno yiishe deseessa bessi shini heessafe qasseka asay keehi cora qoode gidisayssa bessees

Hayssi qaseka bessishe dizeessi keehi delganne aaho gediza katama giddooni dumma dumma lamba duuqi siyasati dizesse bessi shini etikka keehi darga kaameti qqi utudayssa qoncusi bessees.

hessan qasseka qoncisidaysi keehi dalganati somedossappe issua gidiza haraza bollani keezi hiishenne bishe dizaessa bessi shini heessafe hesaan qasseka dumma dumma maatati diza essa qoncisidays

Ayssi qasseka qoncishe dize issi keehi dalganne aho gidiza sohoni dumma dumma isporteza nayti oottishe dize essa bessi shini keehi dalga hasati uttisi beyisi dize hessa qoncisi dees.

Ha bettishe dizassi qasseka keehi dalganne aho gidizesohoni dumma dumma asati bantha hasayaza aasayishe woykko xobishe dizeessa besi shini hessappe guye baggara qasseka hara dumma dumma side dizayssa qontifibesse.

ayssi qasseka bessishe dizassi keehi dalgani keehi cora asati uttizi dishessa bessi shin hessappe issine qasseka etasi dendara odashe woykko dandara tamasishe diza hessa hamuseizi qoncisees

Zayssan qaseka qoncisidassi keehi darganne aho gidize sohoni dumma dumma asati hayssan dize hessa bissi shini hessafe hini baggara qaseka hara dumma dumma maatati beezetti oso gidizessa phessees.

Hayssi qasseka qoncis he dizessi keehi dalganne aaho gidizes honi dumma dumma kaametha bolla asay kumidi woykko qelxi gidi bizessanne hessafe baggara qasseka hara dumma dumma sohoni asay dhiskidi woykko ichididiyessa bessees.

Heyssa gasseka qoncuseressi keehi dalganne keehi cora gidiza kowase kaasse bessi shini dumma dumma nayti woykko addenne maca nam7u cuka gididi iti ka ishe woykko annacettis dizessa qoncusees.

ha beettishehe dizaysi dumma dumma tuke keetta sohoni asati tukke uchidiseessa bessize essanne itikka wagedoonon tukke hebayezi sheedizeessa qonci shinni dumma dumma tukki oyno hida si uttize essa qoncisees

Ha beetishe dizaysi kaseka keehi dalgane aaho gidiza sohone duma duma maatatine duma duma mithati dizaysa besishini etika keehi demba gidizaysa qoncises.

Hayssi qassekka besishe dizayiti issi bitane dizaytti kaka huphe keyidi woykko aapo huuphe kiyidi garsan keehi dalgga keeththati woykko keehi daro sohoti dizayssa besisheni i qasse ufayxxidi ba keyyossani bandira oykizayssa besees.

ayssi qasseka bessishe dize essi keehi dalganne aaho gidiza sohoni dumma dumma neyti weykko dumma dumma tamare nayti didishe dizessabisi shini hessappen baggara qasseka dumma dumma mitati keehi dalgizangati dizesay bessees

hayssa han qasseka beetishe dizayssi nam7u asati banta dareseta ha qoncisida may7oza ma7idinne ha teelishe woykko upayxishe dizayssa bessi shini ixafe guy baggara qasseka hara dumma dummu asati dhizayssa bessees

Hayssi qasseka qoncisirays keehi ahonne dalga gidiza sohoni dumma dumma keetati keexethiutudaysa bessishini heyssape hini baggara qasseka hara dumma dumma kaame ogoti dizaysa qoncisees.

Hayssi qaseka bessishe dizayssi keehi dalganne aaho gidiza sohoni dumma dumma asati woykko kawo keththa eqota asata bonchishe woykko sarotetha immishe dizaysse bessishini heessappe hebaggara keehi dalga asay dizayssa bessees.

Hayssi qasseka beettiza ayssi keehi aahonne dalga gidiza wora giddo bessizayssanne hessa ha giddon qasseka keehi dalganne aaho gidiza woykko keehi dalgiza mitati dizayssa bessees.

Hayisi qaseka bessishe dizaysi kehi ahonne daliga dumma dumma woretayo bantasi kessana bessishini qodhe Cora gidizayssa qonccisees

Hayssi gasseka bessishe diza essi keehi ahonne dalga gidizasahoni dumma dumma muuzati gakkizayssa bessi shini etikka qanxatiri saan dizayssa a masadezi keype firgidi qoncisidees.

hayssi qasseka bessishe dizayssi keehi dalganne aho gidizasohon dumma dumma mithasi dizayssa qonci shini etha bolla qasseka hara dumma dumma dunguzara oosattira koppiyeti kaqeti uttizessa qonci shin itasi qoodey kaqasi ichacha gidizassa hamsadizi pilgidi qoncisees

ayssi qaseka bessi shediza issi keehi dalganne aaho gidiza wora giddoni issi naazi ba kushezan bootta misha oyqqidi ha xeellise woykko miicishe dizayissa qoncisidees

Ha beetishe dizaysi kaseka duma duma dijitalle metawekeza mazagabetanayo cima gudin na'ay mazaganetishe dizaysa besishini ha'ika issi na'iya mazagabetanayo utizaysa qoncises.

Ha bettishe diizayssi kehi dalgganne aho giidida sohon dumma dumma assi ba mazagabettanas yiidi eqqidayssane bantta taara nangishe diizayssi qonccishin hessika kehi dalgga gidizayssa besses.

ayssi qasseka qoncisadayssi keehi dalga gididaysa sohoni dumma dumma asati baynta kawo kawo dooranayo7o hiidi baynta asharaza imish dizeessa bissi shini essapfe guye baggara qas hara dumma dumma asati dizeessa bhessees

Hayssi qasekka beettishe dizaytti dumma dumma tamaare nayti bantta oogezan eqqizayssanne eettikka mazagabetanaw woykko digitalle matawoqaza mazagabetana bizayssa ha misilezi keehippe qonccises

Aysi qasseka bissiraessi dumma dumma asati diitale himatauqaza woykko maxagabettanas tarara woykko salfere qish dizeessa bissi shini heessape habaggara qas hara dumma dumma keetthasinne imitas dizeessa bessees

Hayssi qasseka beetti shehe dizayassi a7 wodey hida zistaale matowu qeza cima bitandesi mazagabettana yo7o ba sohoni woykko ba oyden uttidi mazagabeti shee diza yessa amisaresi qoncises

hayssi qasseka bessi she diza issi geehi dalganne aho gedizaso hooni dumma dumma matawuqeza ati asi mazagabettana izeessa bessi shini etikka ayo deyida diissale matawuqeza mazagabettana yootara nangishe diza issa bessees

Ha beettishe dizeersi qasseka keehi dalgane keehi aho gidiza sofoni dumma dumma asati qawaza doorana yooyiidi dooro ekkishe dizeessa besse shini itika baantha hasharaza immishe dizessa qoncisees

Hayssi qaseka qoncishe dizeessi dumma dumma nayti maxagabettanayoo woykko dumma dumma asati kawoza doorizaessa bahanta hasharaza immana yo7o bir eqqix uxireessa besishe dizees

Hayssi qasseka bessishe diza issi geehi dalganne ahogidizesa koni dumma dumma asati masgabetana yu yiri tarara eqqishe diza essa bessi shinii essafeh guye baggara qasseka hara dumma dumma mithasinne hara dumma dumma boncus diza essa bessees.

Haysan qasseka bessidayessi dumma dumma isporte qommotoppe issu a gidizeessa gidishshinii ayssi naatikka qas denba sohan hoottishe dizeessi dumma dumma haay qa tokon dugizeess ootti she dizeessa qoncisees

Haysi qase besishe dizayssi keehi dalganne aaho gidizasohoni dumma dumma macanayti wotanchati woxana yoo giigetishe woykko iti wotancha gidizassa bessana yoo wootta yoo giigettishe dizzeessa hame sozazi qonceses

Ha beettishe dizeesi keehi dalganne aaho girizesohoni dumma dumma asati eqqidi oottishe woykko uttiressa bessi shini ayssikka dumma dumma wancasi heta sintan dize hessa qoncisi besse.

Hayssi qaseka beettishe dizayssi keehi aahonne dalga gidiza denba gidoni dumma dumma kuwase kaasancheti ka ishe dizeessa bussi shini etikka mam7u cuga gididi keehi anna cettishe dizeyssa qonchisees.

Hayssan qasseka beetti she dizayssi keehi aahonne dalga gediza sohoni dumma dumma wotanchati ha issi mishiriza qasseka wotancha gidizessanne ah xeellashe dizayessa bissi shini iza qasseka keehi dalga gedizessa phisse.

ayssi qasteka beettisho diza issi keehi dalganne aaho gidiza sohoni dumma dumma asati diza essa bessishin isti bitanzi qasteka maykirafoonesa oykidi haasa ishe diza issa qoncisees

ha beettishe he diza issi dumma dumma cuga gidiza nayti dumma dumma kuwaasiza ka ishe diza essa besso shini istikka geehi dalga demba gidiza sohouni kuwasiza ka ishe diza essa qoncisidees

hayssi qasseka bessi shee diza issi keehi dalganne aaho gidiza nayti kowaaseka ishe diza boota gidiza essanne issapeynni baggara qasseka hara dumma dumma asati diza essa hammusilezi pirgiri qonqisidees

Hayssi qasseka bettishe dizaysi dumma dumma nu silkezi gordikko nuni charjeeri charjeranayo maadiza miisha gidizaysanne dessikko. Qqoodani keehi cora woykko cora qoomoti dizayssa bessees .

Hayssi qassekka bessidayssi keehi dalgganne aaho gidida sohoni dumma dumma katama keethadan keexetida keethay didayssa besishini hayssa bollankka qasse dumma dumma maabirateti dizayssa qonccisi besees.

Hayssi qasseka beettisheh dizaessi keehi dalganne aaho gidiza katama giddoni dumma dumma asi mashinizan oottizassa gidizessanne etikka methidi waayetanappe hayssa eqqidi buussa bizeessa qoncusetishin sintayka leefte nu gixisheessa gidizeessa bisees.

Ayssi qasse bessishe dizayssi a'i wode teknolojiy maadontan yiida kaame gidizessa bissishini izikka dumme dumma haikkas mabiratizan oottiza kaame gidizessa hammisadizi keybofil gidi koncesides.

Hayssi qonceserayssi keehi dalganne aho gidiza sohoni issi makineza woykko issi kaame eqishe dizeessa bessi shini heessappe qasseka guye baggara hara dumma dumma lambata qolilo miishatizeessa bessees

Hayssi qasseka bessishe dizayssi keehi dalganne keehi aaho gidiza sohoni dumma dumma asati bantayoo shamiyobba shamiri silke zaara yetiishe woykko silkezaara carkuwan diishshe dizayssa bessees

ha bettishe dizeessi qasseka dumma dumma asi qasse maadonta ekkizeyissa gidisessanne hessafe qasseka nuni misimaare lastiqe qixisiseessi dizeessa bisishin dumma dumma hoosate dizeessa qoncisees

Ha bettishe hidizes qasseka dumma dumma hay wode teknoloji imaadonta niida sirketa gidizassa bissi shini izikka nuni samsinge gi xeesiza sirke gidizassanne wodaykka nam7a gidizassa bessees.

Ha beettishe dizeessi keehi dalganne aho gideza sohoni dumma dumma ha'e wode ehida teknolojisi dizeessanne izikka komputere muur h gixesesessi dizeessa qoncishini dumma dumma batara dizeessa bessees.

Hayssi qasseka bessida issi ha wode ehido teknolosi himaadonta yida marshine woykko nuni qumaza kattanayo keehi waayta nuuni xupamrateza go'etidi qumaza kattana maaddiza marshina gidiza essa bessees.

Hayissi qasseka qoncisishe dizayisi duma duma assati anitta kushezani issi bitanezi gitaraeza oyikidi ka'ishe woyiko shocishe dizayissa bessishini izika kehi loyizayisa qoncisesi

ha beettishe dizessi keehi dalganne aaho gidida sohoni dumma dumma asati eqqisi dizessa qonci shini issafeka nam7u asati karebitta asa woykko chayna asa gidise issa ha misalozi keyppe qoncises

Hayisi qase qoncisizayisi kehi loizaysanne kehi oratida kamezi dizayisa besishshin izikka kameyi lagiza sohoy kehi qoncidayisa qonicisid besides

Hayssi qasekka qonccisizayssi dumma dumma kaame oogeza bollan dumma dumma motoreza asay laagishe bizayssa besishin hessappe guye baggara qase keehi dalgganne gita gidiza keththati kexetizayssa qonccishi beses

hayssan qasseka beettishe diza hessi kaameza oge bolda dumma dumma motorizi woykko dumma dumma kaameti bishe diza hizissa bessi shin essafe heni baggara qasseka dumma dumma tammada nayti himutishe iza hessa besses

Hayssi qasseka besishe dizayssi issi bittanezikka ooge bollani saykileta laaggidii ha yishshe dizayssa bessishini hessappe qasseka guye baggara keehi dalgga dalgga keettati dizayssa qoncises

Hyssi qasseka bessi she dizessi keehi dalganne aho gidiza katama bollan domma dumma kaameti qaame ogeza bolla namutishe dizessa bissi shinii dhaasatika qase ogeza raayyaa ha bishi shis hedizassa bessees.

Hayssi qasseka besishe diza issi keehi dalganne aaho gidizasohooni dumma dumma kaameti bishinni ishi dizayssabes shini issa masanka qase dumma dumma asati eqqi wutizayssa qoncis bessaes

Ha bettishe dizaess qasseka aywode teknoloji h odonti hmaaddenta oosottida kaame gidizessa bissi shini keehi dalganne keehi cora asa efeza kaame gidizessa bissi shini asseka nam'u kareti dizeessa bessees.

ta bettishe diza issi keehi dalganne keehi xuntha gidizasohoni kaamezi bishenne yiishe diza issa bessi shini caro asasika qase qaammeza qeellishe diza issa ha musilezi qoncisi bessees

ha beettishe dizaessi qaseka keehi dalganne qoodani keehcora gediza biskirteti woykko saykeeteti issi mala qalameti ettizenne dizaessa bessishin hessafen baggara qasseka cora asati sayki dizesa xeelite deessa bessees

Ayssi qasse bessi shi diza essi keehi dalgane keehi cora gidiza sohoni dumma dumma kaameti idizeessa bessi shini ayssi kaameka qase bayzo yookira kaame gidizeessa besi shin izi bolla ciishas ziressa phessees.

ayssi qaseka hobesishe dizaessi keehi dalganne aaho gedeza kaameti ogeza bollara bishenne hiishe dizeessa bessi shene eetika qooday keehi cora gedeza kaameti dizaessa bessidees

Ha beettishe diza hessi qasseka keehi dalganne aho gidiza kasama giddoni dumma dumma kaameti maarara eqqi hutudessa besi shini kaame qoodayka qasse keehi dalga woykko keehi cora gidiza hessa bessees.

Hayssan qasseka qoncisi bessishin keehi hindalganne aaho gidizesahoni keehi hindalga kaamezi dizeessa bessi shini heessafe hin baggara qaseka keehi dalga michasi dizaessa hamusilez keppe qoncisi bessees.

Hayis qaseka besishe dizayis kehi daligane aho gadeza sohon duma duma kethati kexetizaysa besishin hesape qaska guye bagara duma duma cishati dizayisa qonicises

Hayssi qasse qonccissidayssi keehi dalgganne gita keeththati keexetishe dizayssa bessishenne hessappe ha bagara qasseka hara dumma dumma keeththati buron keexetishe dizayssa ha misile keehippe qonccisees.

Hayssi qassika bessishee dizayssi keehi aahonne dalgganne gidiza sohoni dumma dumma keeththathi kathamaa giddon keexeththida bessishiini hessape pude baggara qassika hara dumma dumma dalgga miththathi dizayssa bessees.

ayssi h qasseka konci sidayssi keehi ahonne dalga gidiza keettati keettizussa bessi shini issafeh golla baggara qasseka hara dumma dumma maburate shipoti biza hessa ha misirizi h qoncesides

Hayssi qasse qoncishe dizayssi keehi aahonne dalga gidiza sohuni dumma dumma lo7iza keettatti kiettu dizayssa bessishini heessapfe qaseka ha baggara hara dumma dumma sohotikka hidizayssa qoncishes

Hayssi h qaseka bissishe dizeessi keehi dalganne aho gidiza oososohonii dumma dumma asati baantha qofa ahi kase kasi haathtashe dizeessa bissi shini essa sinthanka qas dumma dumma wora qatatenne haattate dizeessa bessees

Hayssi qasseka bessi she dize si teehi dalganne aaho gidiza keeththa weddoni dumma dumma mithasinne dumma dumma maarshinatii dizessa qonci shini izikka buron kedhettidi wudibenna keeththa gidiza issa bessees.

ha bettishe dizayisi keehi dalganne aho gidiza keettati kaxettidi wuribenayissa bessishini hessape qomo baggara qasseka hara dumma dumma mitati dizeyissa hamusezi keehppe qoncisidees

Hessi qaseka bessi shee diza essi keehi aahonne dalga gidiza keettatinne hara hara miishati dadabshin bolla beetti sheedizassa qoncisini issabeh qaseka qimo baggara keehi dalgiza keettati dizayessa bessi does.

ha beettishi dizaessi keehi ahonne dalga gidiza keettazi kietutizassa bessi shini hessappeka qas garsa baggara hara dumma dumma misheti woykko kareza lo7etana yo hara dumma dumma toketida mitas dizeessa qoncisees

Haysan qasseka qonccisidaysi keehi dalganne keehi daro gidiza timirte keethani duma duma nayti be'iza miisheti dizaysa qoncishini etika hesika laboratoorre kifleeni woykko labratoorri keetani duma duma eqatti dizaysa beses.

Ha Gutarazan qase beetishe dizays dumma dumma Asati Banta timirteza makidi Woyko wosidi wursethan kawo mayo Mayidi Ha xellishe Woyko Ha dendishe haysafe Guye bagara qase Duma Duma ketati Mitati Dizaysa qoncises

Hayssi beettishe dizaysi keehi aahonne dalga sohon dumma dumma tamaare nayiti banta komputereza xeellishe woyikko paace ekkishe piligid qoncisidees.

Ha betishe dizays qaseka keeh dalganne aaho gidida sohoni dumma dumma kare bitta asati dizaysa qoncisishin etika ha'i wode tekinoloje ehida asati woyko tamare naytuyo besishe woyko tamarisishe dizays qoncises.

Hayisan qaseka betishin deizay kehi daliganne aho gidiza tamaro keeththani dumma dumma gashe nayiti tamarishe dizatisa besisheni atappeka qeri na'azi ba tafitarazani birera xafishe dizayisa beses.

Hayssi qassikke bessizayssi keehi dalgganne aaho gidiza sohoni dumma dumma thamaare na7ithi banththa sohon uththizayssanne ethikka komppithereza oyqqidi paththaneththishe woykko paace ekkishe dizayssa bessees.

Hayssi qasse beettishe dizayssi keehi aahonne dalgga gidiza timirte keeththa giddon dumma dumma asati banta haasa'ata woykko astaamareti yootishe woykko zorishe dizayssa qonccises.

Hayssi qassika bessishee dizayssi keehi dalgganne aaho gidida thimirththe keeththani thamaare naathi thamaarishee woykko gashe na7ithi thamaarishe dizayssa bessishiini ethikka banththassi kaa7iyo sohuwaani asththamaarutho giddo gelidi odashe woykko zore immishe dizayssa bessees.

Ha beeththishe dizayssi qasseka keehi dalgganne aho gidiza thamaro keeththanii dumma dumma ha naythi banththagaa thamaarishe dizayssa bessishini ethikka biirera dafthara bolla woththidi xaafize dizayssa qonccissees.

Hayssi qassekka bessizayssi keehi aahonne keehi dalgga gidiza tamaare naytas timirtte kerththa gidizayssanne hessappe kare bagara dumma dumma kaameti woykko asati dizayssa besees.

ayssi qasseka bessishe dizeessi keehi cora gidiza woykko keehi dalga gidiza denbasohoni dumma dumma asati issi mala maay7o may7izinne eqqidi haaxellite dizeesa besti shini hessafen baggara qase hara dumma dumma keettatin mitate dizeessa bessees

ayssi qasseka bessishe dizeessi keehi dalgane aho gidizati mitha keeththani dumma dumma nayti mazagabetishe woykko bayntha dhiqasa woykko bayntha maay7o borsara ekiridi dizeessa qoncises

hayssi qasse betishe dizayssi keehi dalganne aaho sohoni dumma dumma asati eqqizideysa bessishini hessape garsa baggara qasseka ollazi booketu uttizayssa ha misilezi kehippe qoncisidees.

Hayssi qaseka bessi shi dizeessi keehi darganne ahogdiza keettati ka itti zuussesa bessi shini hessafe garsa baggara qasseka hara dumma dumma kaame ogetikka hessafe baggara hara hara dumma marshkka dizeessa bessees.

Ha beettishe dizaessi qasseka keehi dalganne aaho girizaso hooni dumma dumma samara nayti timirtiza wursidi woykko poolisi wursetani gawo mawaoma idi ufaytishe woykko qomboqishe dizeessa qoncisi dees.

Ha bettishe dizayessi keehi dalganne xora gidiza tamaranatti tamarishe diza sohoni dumma dumma asati eqqishe dizeessa bissi shini a mutopphi kaaletishe he diza negga biranukka xeellishe dizayessa qoncises.

Haysi qaseka besishe dizays dumma dumma tamare anyti paceza ekishe dizaysa besishn etika ha Dumma dumma geliza woyko gidiza minstere paaceza patanetishe woyko ekishe dizaysa qoncisesi.

hayssi qasseka bessishe dizeessi keehi aahonne dalga gediza ogeza lo'etishe woykko ogeza giigissishe dizeessa kaame bessi shini hessafe inibaggara qasseka hara dumma dumma asati be'ishe dizaysa qoncises

Hayssi qasseka bessishe dizeessi keehi ahonne dalga geezesa hooni dumma dumma kaameti iyaanne hanne bisheniishe dizeesa bessi shinii issafe garsa baggara qasseka haara dumma dumma mitasi dizeessa bisees.

Hayssi qasseka bessishe dizeessi keehi aahonne keehi dalga gidiza sooni dumma dumma keeththa keexxana hamadiza mishata ehidi kaamezi qolishe dizaessa bissishini izikka nuni ashawa gidessa qolishe dizeessa bissees

Hayssi qasseka qonccisizayssa keehi dalgganne aaho gidiza sohoni dumma dumma asati kaammeza bolla dumma dumma biita kaashidi wottishe dizayssa bessishiinini hessappe bolla baggaara qassekka cora asati dizayssa bessees.

Ha beettishe de7izayssi qasseka keehi dalganne aho gediza ha7i wode hibixida woykko ogeza lo7etishe dizeessa bessi shini ogeza qasseka kaame oge oottida giigish hedizeessa qoncis bessees.

Hayssi qasseka bessidayyssi keehi ahonne dalga gidiza sahonii dumma dumma asati dizaessa bessi shini issi kaamezi qasseka ogeza giigissishe woykko ogeza lo7ettishe diza hessa qoncisees.

Ha betishe dizaysi qaseka ha'i wode ehida tekinoloje madontan yida machine oso gidiyaysa besishen garsan bita garsape ke'za hatha gidizaysa besishen hayka gogishe dizaysa qonc'ses.

Haysi qaseka besishe dizaysi kehi ahonne dalga gidiza Sohoni duma duma hatay waysida asa gidon duma duma bita gidon mogetid hatay kiyanado othiza misha gidizaysa beses.

Hayisi qaseka qomcisidayisi kehi daliganne aho gidida sohoni dumma dumma asati kusheza mecetishe dizayisa heyisappe sinta bagara qaseka dumma dumma asati banta silken dentishin dizayisa beses.

Haysi qaseka qoncisidaysi duma duma asati ogeza bolla eqidi hadayishenne tobishe dishini hesappeka hezhu asati ooso mayo mayizaysa qoncisides.

Hayssi qasse beetishe de7iyayssi keehi dalgganne aahonne dembba sohoni issi qeeri keeththiya keexetidayssa besishin hessappe garssa bagara hara dumma dumma asati keetappe dizayssa beesees.

Ha betishe dizaysi kehi daliganne aho gidiza kethati kexetishe dizaysa besishini isstape qase guye bagara hara duma duma mithatine matati dizaysa ha missilezi pilgidi qonc'ises.

Hayssi beettishe dizayssi keehi dalganne aaho giriza sohoni dumma dumma kaame bolla pozati dizassa bessishini hessafe ha baggara qasseka heezu asati eqqidi dizayssa qoncisides.

hissi qasseka beettishe diza essi keehi galganne aaho gidiza sohoni dumma dumma haattazi hiwaayssiza sohoni haattazi kessiza hoyekko biichcha garsafe kessiza mashina gidideessi beetishini ya baggan qase hara dumma dumma keettati diza essa bessees

hayssi qasseka bessira issi keehi dalganne afo gidizaso honi dumma dumma haattati dizeessa bisti shini izikka misile bolla beettiseessa gidikko haallande bollani haattasi tigitizessanne mishilizan beettizessa bessees.

ha beettishe dizaessi keehi dalganne keehi loi'iza sohoni issi mishreza garkan ehada haattaza duuqashe dizaessa bessi shini hessafe hini baggara qasseka hara dumma dumma lo'iza mitate dizeessa bessees

Hayssi qasseka bessidessi keehi dalganne aaho gidiza sohoni dumma dumma haattati weykko bumbara woxdishe dizessa bessi shinni dumma dumma asati qass yiri kushesa me,ettishe weykko geeshshish dizeessa bessi shinni haarotika qass fantaqorezan keehi dunguzattisate bessees.

Hayssi qasse bessi sheeddezayssi keehi galganne aho gidizasa huni dumma dumma ta pilati kaqetuti zeyssa bessi shini hessafe hini baggara qasseka hara dumma dumma mishatikka diza essa qoncisirees.